Moslemitɔwo alo Awusatɔwo le ameɖibɔme hele woƒe gbedodoɖa wɔm ɖe hena woƒe ameyinugbeawo le ameɖibɔme. Ɖev, ŋutsuwo koe le afi ma eye wo katã wokɔ woƒe ashi evewo ɖo woƒe akɔta.

Ŋutsuwo le haɖeʋu me eye wole woƒe akɔfawo ɖe asi le eʋua kum eye ame aɖewo wole eʋua tutum yina ɖe eƒua tso ge ha eyi ɖe eɖɔ ɖa ƒe.

Dunyahabɔbɔ. Wòle woƒe aflaga ɖe asi hele li dom. Ŋutsu kple nyɔnuwo. Amewo Do awu dzɛ, amewo Do awu ɣiwo. Wole li dom he dzidzɔ kpɔm ɖe woƒe du habɔbɔ nu

Wɔmitɔwo le woƒe ekpowo ɖe asi le tɔtɔm ko afɔ ɖeka le abo ƒomee. Ale be wo katã wodo vevie le aboa ƒom. Ale be amewo sɔ ɖe afi ma hele wo kpɔm. Wo le e.. Aɖukpoadzi hele bɔl la hele abo ƒom. Wo katã wodo vevie. Nyɔnua ɖewo woɖo asi ali hele wokpɔm nukutɔe.

Ŋutsuwo le Ŋutsuwo le abo vi yike woƒona le kplɔ dzi la ƒfom wodo awu aŋtiɖiɖiwo eye ɖewo do awu dzĩwo ɖewo do awu yibɔwo eye ame eve le abo ƒfom eye ame mamlɛwo le ekpɔm eye ame ɖeka le akɔnta nam le nusi wɔm wole la nu